Gele gele la, mingi paan, mingi neka si mbedabi, dawut lu yaaga, amut tanka tamit, mangi giss ay garap si boram ak nyakh yu bari.

Rato , mungi tahaw, bu guda la, mungi nyul, nyunko tek si karo, mungi wairu si maraach bi, waaw, mung si naik.

Fee jangeh kaii lah, ken nekut si birr. Jangal kat b tamit b nekut fi. Haleh yee naekunj fi. Munge wait, munge Lerr tamit, daara nekut fi

Gegain Bu Rafet munge tahaw. Munge shol yhereh Bu nhyul, munge am Montorr si lohom Bi, mungeh xhol kuko neka di natal. Si ganaw wam bi munge am lu netexh.

Kerr la, kerr bu rey, mungi am bunta, mungi am maraach tamit, waay nekuma di giss ken si kerr bi, mungi am korget bu honku.

Naeke lah. Ken nekhut shi naeke bi. Munge am lhal. Munge am armorr, munge am saetu. Munge karo tamit, nyung koh karo, munge am njegeh naii si kawam, ken nekhut si naeke bii.

Bitter coala la, amna yu holeeku fofu nonu, dafaa fach lu bori, amna fashion fashion, amna yu holeeku, amna yo hamne holeekuwut, yu mak ak yu ndaw nyungfi, nyungi tegu si lu weekh.

Borom dekabi momom bii, Mangee giss fass fofu nonu, Munglaa bindal fofu jaama ak ngeen neka bena, Pur niti yep waaw, fass bi bu weeh la.

Fii palaas bu mak la, mungi am ay garap si biti, ligeyee kaay la, waay ben nit nekutfi, ben nit nekut si biti.

Loho lah. loho bu gai binda, binda banghe am lu nyul ak Lu neteh. Mung sii Lu wheeh, Lu nyul tamit mung shi boram

Ayy leka nyofi neka, Leka bii nyebeh munge fii, dewtirr munge fii si birr butail la neka ayy leka nyofe neka Bu neka mung si mbusam. Amna mbuss tam yu neka si ganaw feleh

Garab lah, garab Bu makk! Mu am bahass yhu barri. Si garab b amna yehnen yu ndaw yu neka si ronam. Muh am marach si ganaw wam feleh. Ak Nyaxh tamit munge fofu nonu, Fee ken nekut fii

Ayy soldarr nyor tok nee nyuge shol mbahana bu nyul gai nyugeh nyaan. Nyeneh yee nyung si ganaw ayy gegain nyung fah. Gaii nyugeh hol feleh, nyom nyep nyugeh hol bena plass bi.

Mburri dekabi mo tahaw ni, mungi sol haftaan bu weeh, mungi tiyee jangukaay bi, mungi eketi lohom, mungee waat, amna nyati nit yu neka si boram.

Jigain la, dafa hees, mungi binda lohombi, mungi sol montoor, mungi sol yireh bu guda, si ganaawam mungi ame table bu weeh.

Ayy defarr Kati lal lenj Nit yange tork si suff nyugeh defarr lal lal bi bu weehe lah munge am seetu si seetu b Yang fa giss motor amna nit bu neka fofu nonu amna yehnen motor yuu neka feleh neleh amna nit yuu tork si Ron garap bi

Plass lah. Plass bange am torgu bu njuul, munge am tamit sondel yu gai tal fi munge am ayy montorr yu neka fi.

Bagass shi legay lah. Bagass yee lenj deh gasseh pah, wala marach. Amna yu neteh amna yuh nyul, bagass yee nyung koh lonka si kaw

Ayy gegain nyu nge kaluu amna gorr yu tahaw sen borr gorr Bu tahaw si kanam faleh munge sol daala bu weehe gegain yee yepa muuru plasi jango kaila